Suura kana keessatti, lafa magariisaa baayyee bal'aa fi halluu magariisaa qabu agarsiisa. Mukootni lafa keessa faca'an jiruu , kanaaf gaaffii kan ta'uu, maaliif mukootni xinnaa ta'anii?

Suuraan kun kan nutti agarsiisu ijoolleen tapha taphataa jiru. Kunimmoo wanta baay'eedhaaf gargaara. Akka jabaataniif sammuu isaanii akka hojjatuuf gargaara jechuudha. Ijoolleen kun maal fa'aa gochaa jiru?

Simbirroonni kana, kan nuyi arginu, dhaabbatte jirti. waanta tokko ilaala jirti. Ijisheemmoo gurraacha. Halluun isheemmoo magariisa fi gurraachafaa qaba. Baay'ee bareeddi. Simbirroon kun gara kam ilaalaa jirti.

Konkolaatni karaa adeemaa jira. Adiidha, taargaammoo 53285 qaba. Taargaa kanaan qabatanii lakkoofsi kanaan maaliif gargaaramuu calqabanii? Konkolaatni kun gara kam deemaa jira?

Suura kana kan nutti agarsiisu kan waan Diddii jedhuu, Dibatni akka nutii dibannuu akka nu gargaaruuf jedhanii hojjetaniiru. Kanaaf Dibatni Kun maaliif add ta'ee?